Huphen qoobe woththidanne booththa shurabe may7di dalga gita keeththan uttidi kushen bandira oykkida daro asay bettos.

dunguza koote may7da nam7u addeti issife uttidi doosona eta sinthan xarmusera ushshay beettees eta guyen daro

keeththa karen eqqidi kushen warqata oykki diza macanne adde uttidinne eqqidi diza asay doosona etappe

Woyishsha keththan kexetida kareninne keeththa bolla miccetidi diza dunguzati laxanati poxayinne qofey de"es

Keexettidi boro wuronta diza matan matan diza keeththay deees. keeththa matara ogeynne maatay boro diccizay gita gita mithati doosona.

gita lo'iza keeththa matan aadhdhe haadhdhe diccishe diza mithay deees he mitha sinthan dunguza may'di afela mayi kushen maata oykkida cimati doosonna.

Gade giddon keehippe daro uuthati beettosona. He gadezan qasse woddida maata keeththay deees. Iza matan uttida..

gita pooqe keeththa matan daro aadhdhe addidi dicciza mithati doosona mithata matan eqqida dunguza shurabe ne pooxa may7ida adde asati doosona

Apen booththa qace qacidi booththa qamise may7idi shiiqidi deiza daro macatinne dongoza kootera surera may7di durishe diza daro asay doosona.

booththa qaalamen teetida lo7iza pooqe keeththay deees he keeththa guyera qasse aadhdhe aadhidi diza mithati maatatinne

zuma bolla gitta woray de'es wora garsan eelli diza gita abbay de7es abba bolla dolida daro maatati aadhdhi aadhdhi beettosona.

booththa qalamenti yettida keeththa madireeke bolla eqqidi de7iza nam7u addetinne he keeththa giddon eqan eqan diza ababati doosona

Gita oge bollara dunguza qoobe huphen wothidi dunguza koote may'di para toggi diiza daro asay beettosona he taqommora dunguza may'da.

matan matan keexettida pooqe keeththay de7ees keeththa miyera qasse eelli siminton ooththettidi disa daro haaththay pude goggishe beettees

keeththa giddon xaraphe matan uttidi de7iza issi medho may7o mayda heedzdzu asati doosona eta sinthanka qasse uttidi diza daro asay beettosona

Keehippe gita denba bessan shiiqidi issife dunguza qoobe huphen wothidi eqqida daro asay doosona.

Keththa gidon xaraphe yuushon utid de7iza hezhu ade asat de7osona. Eta sinththan wariqatey hayilanidera haththayine silikey de7es.

Hessi medho qoobe huphen woththidi dunguza kootxa qoodhen may'di nne dunguza koote may'di diza keehippe cora asay uttidi doossonna.

heeththa giddon xarabe yuushon dunguza pootha may7di huphenqobe woththidi diza oyddu cee gaade asati uttidi doossona

booththa sharan kamettidi deiza keeththa giddon daro macanne adde asati doosona eta sinthan xaraphey beettes

keeththa garsan huphe bolla dunguza qoobe woththidi dunguza koote may7di shabooththa apela may7idi eqqidi diza cima asati de7oosonna

Keeththa giddon be kushen maykirapoone oykkidi oyden utti haasayishe diza issiyadey de7ees iza sinthen xaraphe bolla mobayleynne warqatay ben.

Dooththa qalamenti yettida keeththa giddon issi medho daro oydeti doosona he oydetan uttidi de'iza daro yelaga adde nayti doosona.

Keehippe daro booththa oydeti keeththa giddon de'oosona he oydeta bolla uttidi siishe diza daro addenne macasay doosona.

gita zuma garsan diza denba bessan mitha shiishshidi tama eeththidi eqqi xeelliza keehippe daro asay doosona

gita gita mithati de7izayssa sinthen diza denba bolla issime dhoho may7o may7ida nam7u macara nam7u addera doosona

Matan matan keexettida nam'u maata keeththati doossona eta sharphera diccida sharafaynne badalay uuthay beettees

Gita denba bessan issi medho hu7e dadettidi booththa qamise may7idi tambure oykkidi baqishe kushekka baqqishe diza daro macanaye

Gita zuma bolla keehipe daro woray, gita gita miththay, maataynne gade giddon zerettida kaatjthay dees.

Keththa giddon boththa qaalamen tiyetidayssan boththa qaamise mayida maca nara boththa surere boththa shurabera mayida adde nara kushshe oqetti eeqida .

Ayfe bolla manaxire wothidi dunguza sharbe qoodhen mayidi karetha koote mayi eqida issi cima aaway de'es.

Aykon banta melan bitan guthu guthu dicishe diza maata bolla asi uttiza mithape medhetida oydeti oydine doosona

Zuma bola dic'ishe diza matatinne adhi adhi dic'ida mitati betosona he zuma garsera hemetidi bishe diza daro asay dosona.

huphe laallidi booththa qamisenne booththa laxana may7di be7aayo matan shiiqi eqqida heedzdzu macara issi addenara doosona

matan matan keexettida maata keeththay de7ees keeththa dan7on daro gita gita mithati beettosona eta matan eqqida ichachu adde asay doosson

gita gita zumata bolla daro diccida wora mithati doosona he zuma garsen gita abbay deees abba bolla uttida kapotinne maataydoo

Ketha gidon oyden utid television xelishene kompitere bochechishe diza hezdzdu macara issi addera dosona.

Makina ogera duge pude bishe diza daro makinati de'osona qase xanxan salfeti eqida asay betosona.

Katama giddon matan matan diza keehippe gita pooqe keeththati doosona keeththa sintha qasse xompiza maburate mitha.

Xaraphphe bolla hayillandde kumi kumi uttida zayitteyinne he xarapheza miyera eqqidi diza maccanne adde asayi doosona issoyikka be kushshen sillke oyikidess.

Booththa qalamen tiyettida keeththan issi birata bolla kaqetida tophiya bandiraynne beettees. Iza sinthan eqqidi haasayishe diza nam7u adde asati doosona.

lo7iza keeththa giddon maykirapoonen eqqidi haasayiza heedzdzu asatinne eetamiyera issi medho booth may7idi isporte ooththiza nayti doosona

Keehippe dembba bessan daroo shuuchchati gooyettida bessan oothtishe diza daro asati dossona qase simmonttoy dees

Keehippe lo7iza keeththa giddon hemetishe diza asatinne issippe eqqizi haasayishe diza heezzu ade asay doosona

matan matan eqqidi de7iza mabrate mithaynne shuboy beettees he keeththa matara qasse dichchidi deiza gita gita mithati beettosona

gita dalga bessan biratay biratara shiiqettida daroy beettees iza giddon ekkidi de iza nam7u adde asay doosona

Makinay ogee dees. He ogeza xancxan aadhi aadhi matan eqqidi de7iza mabiraate pooleynne shuboy beetees.

Kehippe dalkanne denba bessan aadhdhi aadhdhi eqqidi deiza maburaate birata mithati beettosona eta matanka

Denba bessan keexettidi wuronta qorqoro keeththatinne aadhdhi aadhdhi diza maata keeththati beettosona, he keeththa dan7un qasse gita gita mithaa.

Keeththa karen baranda bola daro guta guta oyidetinne nam'u xarepheti betosona eta miyeraka issi yarikane.

Denba bessan oyden uttida sharbe maydadaro maca asati doosona eta sinthen yarka haylandera zayteynne duqeteyde.

gita denba gaden melida maatay deees he maata bollan eqqidi diza issi goshsha makinanne hu phen qoobey athe eqqidayssi addey dee

Lo7iza keththa giddon oyden utidi isay kompitere boshechishe des.izara eqidi hasa7ishe diza daro adde asati dosona.

keeththa giddon diza suuqen dumma dumma miishati doossona dumma dumma ushshati haaththey asimizanne tiyettiza qibaateti doossona

xaraphe bolla de iza warqatan eqqida booththa makinanne makina qulpey deees iza matara issi adde kushey iskirto oykkida

Keeththa giddon daro dumma dumma ushshati de'oosona he ushshata bayzishe eqqida issi addenaynne issi macanaya doosona.

pushen mobayle oykkada bochechashe eqqida issi booththa shurabe may7ida yelagga macana7i deyawus

Gita dalga addarasha keeththan issi medho mayo mayidi warqatanne iskirto oykkidi xaafishe diza daro asay doosona.

heeththa giddon zo7o xarapphe yuushan uttida keehippe daro asay dohe xaraphen ayllandera haaththey daroy dees

Keeththa giddon issi medho qoobenne issi medho may'o may'idi kushe som'o bolla wothidi eqqida ichachu gashe nayti doossona.

makina oge bolla eqqida nam7u makinatinne issi medho may7o may7idi diza heedzdzo asati de7oosona he makinata ogeppe garsen daro keeththati

makina ogera dugenne pudde biza makinati doosona issi makinay galabatetid dideees iza sinthan eqqidi diza daro asay doosona

Denba bessan karetha qoobera karetha may'era may'di eqqidi diza issi ceeygadey dees iza guyera qasse simnton direttida dirsay beettees.

denba bessan eqqidi diza nam7u huphen karetha qoobenne karetha may7o may7di diza nam7u asay doosona he denba yuushon gita gita mithati doossona

Makina oge bollan eexxishe deiza tama haaththe qolidi toyssishe diza nam7u addetinne izeta miyeeradiza goshsha makinay beettees.

Gita dembba oogera hemetidi yishe diza kushen boththa bamdiranne tophiya bandira oyqiddi yoza booththa daro maccati de'ossonna

guutha zumay dizayssa matan keehippe daro mithata de7iza woray beettees izappe qommora keeththay de7ees

booththa qalamentiyettida keeththa giddon booththa soofa oydey xaraphey de'ees he keeththan topheya bandiray mitha bolla kaqetidi beettees

Porqoron direttida keeththa giddon keexettishe diza pooqe keeththay de'ees iza sinthera qasse heedzdzu booththa makinati eqqidosona.

Keeththa giddon booththa oyde bolla uttidi deizanne eqqidi diza keehippe daro adde asati beettosona.

makina oge sinthera pudenne duge hamettiza daro asay doosona iza xanxan gitalo iza pooqe keeththay de'ees

Katama giddon keehippe daronnr adussa giddida poqe keeththati doson.qassi he poqe keeththa eqqi xeelida hedzdzu addeti beettoson.

Zo'onne booththa qalamen tiyettida pooqe keeththay de'ees. Keeththa matara efiza simintora medhettida ogey beetees.

qalamen tiyettida keeththa wula eqqidi dooyi shediza huphen qoobe woththida issi cimaaway dees iza guyera hara asatikka eqqidi doorsona

Lo7iza keeththa giddon eqqidi de7iza ooratha may7o may7da ceega ceega addetinne macati issife zoretishe doosona.

Keehippe lo'iza keeththa giddon maburaatey xompishe deees qasse he keeththan cugan cugan uttidi de iza daro adde asati beettosona.

gita denba bessan keexettishe diza ooththettiza ogey de7ees he denba miyera qasse gita gita pooqe keeththatinne daro aadhdhe a diliza mithati beettosona

boro keexetti shedizanne keexetti wurida gita pooqe keeththay deees e pooqe keeththa sinthan eqqida makinay beettees

Wooqe keeththa matan eqqidi deiza nam7u makinati doosona eta sinthen eqqida adde asati sife doossona.

booththa qala mentiyettida keeththa giddon aypen manaxire wothidi booththa shurabe may7di eqqi haasayishe diza issi ceega atte de7ees

Denba bessan diza keeththey matan matan dizayssata de'oosona eta sinthenka issife shiiqi eqqidi haasayishe diza adde asati do'osona.

zo7oninne karetha qalaminni tiettidi diza matan matan keexettida keeththay de7es keeththa sintheranne goyra gita gita mithati beettosona

matan matan keexettidi deiza zo7o qalamentiyettida siminto keeththay deees keeththa karen qasse hemettishe diza asaytinne eqqida makinay beettees

Gita kataman adussa dussa pooqetinne hooqeta sinthara hudenne duge hamettishe de'iza daro makinati doosonna

jita gita pooqe keeththati matan matan keexettidi doossonna eta sinthan de7iza denba bessan geehippe melida maatatinne guutha guutha mithati doossona

Teehippe dalga kataman adussa adussa wooqe keeththati matan matan doosona he keeththata sinthara qasse diza ogera pudenne dugge hamettiza makinay beettees.

Keeththa karen de'iza mitha garsan eqqida heedzdzu ambulanthe makinati doosona etta sinththera wulay doyettin eqqida issi ambulanththey dees

Keeththa giddon uttidi de7iza adde asata sinthan eqqada tamarsashe diza isti karetha may7o may7da paranjay de7awus

Mitha garsan ku'an eqqidi diza issi warqate oykkida macasera izira eqqi diza issi addera de'oosona.

Keeththa karera efiza ogera hemettidi bishe diza daro adde asatinne macasay doosona etappe garsara gita gita mithati beettos.

Siminton medhetidi diretida ketha gidon gita poqe kethaynne poqe ketha miyera mithati dosona kethappe geshan eqida makinay

Qalamen tiyetida pooqe kethay de'es, he keetha miyera eqid de'iza asatinne he ketha gidon eqida asayi dosona,kethappe karera issi mithay eqid Des.

siminton keexettida keeththa karen eqqidi deiza nam7u macara keedzdzu adde asara doosona he keeththa sinthan gita mithay de7ees

Aakime keeththa gibben diza mitha garsan oyde bolla zempidi kushera suuthu immishe diza issi ceega addey de7ees.

mastoten keexettida keeththa giddon oyden uttidi xaraphe bolla warqata woththidi xaafishe diza heedzdzu cee gadeti de7oosona

Gita gita mithati de7izayssata garsen diza keeththati doosona he keeththata sinthera booththako temaydi kushen warqata oykkidi eqqida adde

gita dalga bissan oyden ukkidi de7iza keehippe daro macanne adde asay doosonna eta sinthen eqqida issi akimey de7awus

Keeththa giddon oyide bolla warqate kushen oykkidi eqqidi uttidi de'iza asati de'oosona eta sinthenka eqqidi diza poliseynne

Booththa qalamen tiyetida keeththa giddon aakimeson iithan ichidi de'iza issi qeeri na'inne iza eqqidi xeellishenne bochchishe diza asay do.

keeththa giddon uttidi sharbe may7ida macatinne warqate kushen oykkidi de7iza daro asay de7oosona hetikka

matan matan keexettidi de7iza keeththa garsara issi medho kareth may7idi emettishe diza macanne adde asay deyoosonna

Qorqoro keeththa matan diza gita mithata garsera efiza ogera hemettidi bishe diza daro addenne macasay doosona.

Gita adusse lo'iza pooqe Keetha dees. He Keeththa sinthani qasse asay pudenne duge hamutiza ogeyne aadhi aadhi diccida miththay beetees

Go'ethidda giththa denba gadden eqqidi dizza issi adde de'es gadde yushshonikka daroy bettes.

oge dounan matan matan keexettida daro keeththati doosona he ogezara hudenne duge imettishe diza daro asaynne eqqidi diza makinay de'es.

Oge duunan keexxettidi de'iza lo7iza keeththay de7ees. He ogezara pude bishe diza maca asay nam7i doosona.

Ogden eqqidi de'izizo7o makina bolla mawurate koronte caanidi dees iza sinthen oyddu adde asati eqqidi doosonna.

Mithan direttida bessa giddon ushsha haaththan kushe meeceti shediza nam'u addetinne karera eqqidi xeelliza daro asay doosona.

oge duunan diza simintora keexettida keeththay de7ees he ogezara hemettishe diza asatinne eqqida motorey beettees.

Gitta deniba besan siminiton kexetishe wuronita diza krthay de'es heketha bolla eqidi diza ade asati do'sona

denba bazzo bessan issi gita mithanne daro meliza maatati doosona he bazzozan issife eqqidi diza macanne adde asay doossona

Dembba bessan keexettishe diza mitha keeththey qorqoroy de7ees. Siminttoykka buro gelishe beettees. Keeththay oosettidi wuribeynna.

makina oge xanxan siminton direttida wulaynne birday deees izappe gaaththara gita gita mithati beettosona

Ayikoy bayina mela gaden hokidi shucan kelishe dizane basishe diza daro macane adde asay dosona.

Denbba bessan boro keexettishe diza gita poqe keeththay deees. he keeththan kaqettida gita carqay beettees.

Keehippe duge dugeththa gidida bessan diza nam'u qorqoro keeththati doosona he keeththata matara efiza oge bolla eqqida qeeri nayti dooso.

feehippe lo7iza booththa qaalamentiyettidi diza pooqe keeththay deees he keeththa bolla tophiya bandiray micetidi beettees qalameykka

gita denba gade giddo xanxan efiza ogera be hashen konte akafa oykkidi bishe de iza daro asay beea

Qalame ti7etida ketha gidoni karethara zo7ora diza mayomaydi kushe oyikidi eqida issi ade na7ay betes iza guyeni

Kushshen woraqqaththa oyikidi issi medhdho mayo mayidhdhi daro qomo baniddiraththa sinththan eqqida mac'anne adde asati bettosona

Keeththa giddon karethara zo7ora may7di daro asa sinthen uttida nam7u addeti xaafishe de7oosona eeta matan

Bootha qalamen tiyetida keetha giddon oydden uttidi de'iza daro ceega adde asay doosona. Eeta sinthen eqqida issi adde asay beetees.

Keehippe lo'iza keeththa giddon issi medho mirreqa mayo mayidi kushe issa pude denththidi shiiqi eqqida daro asati doosona.

Keeththa giddon guuththas mathan mathan de7iza oyden issi issi asi uththidi warqatha bolla xaafishe de7oosona.

keehippe lo'iza maburatey dumma dummasora xompishe diza keeththa giddon issi medho may7o maydi issife shiiqi heqqida macanne adde asay deyoosona

Heeththa giddon issi medho karetha mayo may7idi oyden uttidi xaraphe bolla komputerenne warqata ayllanderahaathey beettees

maygirafoone kushen oykkidi aype bolla manaxire woththidi karetha may7o may7 oyden uttida issi yela gana7ay deees iza sinthanka daro warqatay beet

Oge bolla mithanne birata caani eqida issi makinay de7ees. Makiana miyera qase eqidi diza macanne ade asati dosona .

Qorqoron diretida gibe gathara ke'ishe diza issi karetha makinay de'es geshan qase shiqi utida mithay betes

Galal7o medho iita daro be bolla caaniddi diza issi makinay eqqidi beetees.

mitha garsen diza ogeza pittishe eqqidanne boro pittana giza daro asay de7oosona

phita oykkidi oge pittishe deiza daro maca asatinne adde asati qasse akafan baassizayssati doosona

ogen pito oykkidi pittishe de iza daro macanne adde asati doosona macati gooxa may7idi de7oosona

Oge bolla diza iita pito pitishe diza maccanne adde asay hayssan doosona.

porqoron direttida keeththa karen diza iita akafan baasishenne pittishe diza daro asay dees

makina oge xanxan diza iita pittishe de7iza poliseti doosona he makina ogappe xanxan keeththati mithati do7osona

makina oge bolla eqqida issi makinay mithanne birata caanishe deees iza miyera qasse eqqidi diza daro asati doosona

maakina oogen xanxara diza iita pittishe de'iza daro poliseti beettosonna he oogezappe matan keeththatikka doos

dhumara ogen eqqidi deiza makinay de7ees makina matan qasse issi medho may may7idi huphen pooxa xaaxida macasay beettesona

ogeppe pitti shiishshidi iita xuugishe deiza addey deees qasse he ogezanka eqqidi deiza issi makinay beettees

Gita oge bessan ogeppe iita pitora pittishe deiza issi medho may'o may'idi qoobekka huphen aaththida daro asay.

Asi he mettiza ogen issi medho may7o may7idi huphenka qoobe woththidi pitora oga pittishe diza daro asay doosona.

kushen duuxa warqata oykkidi eqqida heedzdzu addenne issi macasiya qala mentiyettida keeththa giddon eqqidossona

Lo7iza keeththaa sinththan issi medho maayo mayidi massaara oykki hemeththishe eqqida daro poolisethi doosona; etha sinththen.

gaabe may7di kushen gondalenne toora oykki eqqida issi addeynne iza miyera dunguza koote may7di diza nam7u addeti de7oosona

Lo7iza keeththa giddon kushen ababa oykkidi oyde bolla uttidi deiza ambasadere may7da daro adde asatinne issi macasiya doosona.

Nam'u tophiya bandiraynne hara kare dere bandiray beettizayssa sinthan booththa oyde matan eqqidi salantetishi diza issi macaray issi addera doossos.

Eqqidi de7iza booththa qalamentiyettida orphileeza bolla eqqida karetha may7o may7di diza nam7u paranja asati doosona

lo7iza keeththa giddon booththa xarappe yuushan uttidi deiza cugan cugan daro asay doosona he xarappeza bolla xarmusera haaththey deees

dunguza koote may7idi qoodhe bolla dunguza pooxa halidi kushen maykirafoone oykkidi issi kushe pude salo denthidi eqqida issi addey dees

heeththa giddon dunguza kootenne dunguza pooxa may7di uttida keehippe daro macanne adde asati de7oosona

Makina ogera issimedho bootha qamise may'idi diza maca asatinne keehippe daro adde asati bishe doosona he ogezan eqqidi diza daro makinati doosona

Wora matan gita githa mitha garsan eqqidi de7iza daro addenne macca asati dembban eqqidosona.

Booththa qalamen tihetida kehippe lo'iza keeththa gidonn issippe shiq eqidi zoretishshe de"iza daaro cega ade asati de'osonna

booththa qalamen tiyettida lo'iza keeththa giddon issiple shiiqi eqqidi xeellishenne zoretishe diza oyddu macara heedzdzu adde asara doosona

booththa qaalamen tiyettida keehipe lo7iza keeththe giddon oyden uttidi komputere xaafishe diza heedzdzu poliseti doosona eta guyera eqqida

booththa qalamentiyettidanne mabratey xompishe diza keeththa giddon daro oydeti doosonna qasse heedzdzu macasatinne nam7u addeti ekqi dii

Heeththa giddon xaraphey oydey dumma dumma mashiney de'ees he keeththan eqqidi silke haasayishe diza issi addey beettees

Kehipe Demba Aykoy Baynta Besan Salpera Eqida Daro Poliseti Dosona. Eta Sinthan Topia Bandira Kessishe Diza Nam'u Asati Dosona.

Qalamen tiyetida keetha Karen guuthi guuthi haki eqid kushe guye athi oykida macanne Ade poliset dosona.

poqqe keththa sinththan eqqidi dizza makinatinne makina sinththan qase eqqidi de'iza daro polliseti de'ossona.

oge duunan oyde woththidi oyde sinthera eqqidi deiza asay de7osona etappeka issoy poolise

Dunguza qoobe uphen woththidi guufe kushen oykkidi durishe diza daro asa doosona eta sinthenka masara kushen oykkida issi polisey dees.

keeththa garsan matan matan shiiqidi uttida daro poliseti doossonna eta sinthenka qasse booththa xaraphey uttidi dee'es

Keeththa giddon oyde bolla uttidi xaraphen warqatanne haylandey de7ees iza sinthen qasse eqqidi diza nam7u poliseti doosona

xalamen tiyettida keeththa giddon uttidi dawutaren xaafishenne siyishe diza daro macanne adde pooliseti beettosona

Kushen maykirapoonne oykkidi eqqidi diza issi polisey de'ees iza guyera qasse keeththay dees keeththa karen uttida asati doosona

Gita denbabessa eqqida booththa makinay deees izappe habaggara daro bandirata sinthen eqqida issi pooliseynne guyera izas eqqida asay doossona.

Hezdu maygirapone sinten wotin kushenka hara oykidi eqida issi c'ega adey de'es iza guyera kehipe daro asati dosona.

keeththa giddon issi medhu karethash surenne karetha koote may7da macanne adde asati issife shiiqidi eqqidossona

Keeththa karen oyde bolla uttidi deiza daro macanne adde asati doosona eta guyera gita gita mithay dicciday deees.

aype bolla manaxire woththidi zo7o karabate qachidi booththa shurabe may7di karetha koote may7da issi aarisadey utti dees

Keeththa giddon xaraphe yuushon uttidi xaafishenne issay issara haasayishe diza oyddu asati deyoosona.

Qaalamen tiyettida keeththa karen eqqidi kartonera eqqa asas immishe diza adde asati beettosona.

Keththa garssan oydden utidi hayllanddera haththe woththidi diza daro adenne macca asay bettosona

Qodhen karabe athidi Botha shurabe gathara mayidi karetha kote mayidi mic'ishe eqida issi arisa Adey betes.

Deniba besan adhi adhidi dicida mitha garisan utidi deiza daro macane adde asay dosona.

Qorqoro ketha garsan issi gitta waraqate hera hara oykidi eqqida cega ade asati daroy betosona eta guyera issi makinay eqqi de'es

Gitta denba aykkoy baynta baanan gaabenne laxana mayidi eqqida daro asati de'oosona eta sinthenka keeththay beettees

keeththa giddon issi medho karetha may7o may7idi be kushen issan issan maxaafay oykkidi salantettishe eqqida nam7u adde asay doosona

heeththa giddon be kushen dawutarenne iskirto oykkidi xaafishe di iza daro adde asati beettosona

Issi ceega macara issi ceega addera be kushen maxaafa nam'ay issife oykkidosona eta guyera daro issife uttida asay doosona

keeththa giddon issi medho dunguza qoobe aaththidi disanne dunguza shurabe may7ida dumma dumma addenne macasati doossona

Simminton direttida keeththa matan gita gita mithay deees hemitha garsan oydon uttidide iza daro macanne adde asay loosona.

Keeththa giddon issi medho booththa qamise may'idaynne huphe bolla qace qacidi uttidi deiza daro maca asati de'oosona.

keeththa giddon oyden uttidi sibsaban diza daro ceega asati doosona he keeththa wulaykka burcuqon

Gade giddon ichida issi mela mitha bolla uttidi deizanne gita mithata garsan eqqidi deiza daro adde asati doosona

Gade giddon daro uuthay de7ees hessa uutha matara eqqidi gada goyshenne tokkishe diza daro adde asay doosona.

Keeththa giddon xaraphe bolla keeke woththidi issife oykki qanxishe disa macanne adde asay doosona eta miyeraxi naa idimmida issin da eqqadus.

gita denba bessan makina chargiza mabiraten ooththiza miishaynne daro eqqidi de'iza booththa makinati de'oosona

kuwaase kaa7iza denban kaa7ishe diza kaasanchatinne kuwaase xeellishe deiza keehippe daro macanne adde asay doossa

Keeththa giddon oyde bolla uttidi xaafishenne issay issara haasayishe de7iza daro macanne adde asati doosona

kowaase kaassa denban kaa7ishe deiza booththa qonxanne cililo shurabe may7da issi medho may7da kaasanchati de7osona

Gita keeththa giddon makina charjiza maburaten ooththiza miishay de'ees keeththafe karera eqqidi diza booththa makinay beet

Simintuwa keexetida keeththan bayzetishe ekkida mayooti doosona he keeththa karen hare gaare bishe diza issi ceega adenne gashe na'i doosona.

Makina oge bola eqida botha makinay asene ba bola kehippe daro cana babola canidi eqides iza miyera qase adde asay eqidi dosona.

Keeththa gidon bootha shurabera karetha surera mayddi eqida maccane adde assay dosonna. Eeta mathankka telbizhiney dees.

Ase de7iza soho giddon oyde bolla uththidi de7izanne etha sinththen xaraphphe bolla ushshay diza sohan uththidi televisine be7isa asy doosona.

Keeththa giddon issife uttidi telefizhinen kuwaase denban kuwaaseka iza asa xeellishe diza mayinne adde asati issife de7oosona

Xompey baynta dhuma kifile giddon oyden uttidi be dawutaren xaafishenne nababishe deiza daro qeerina tamareti doosonna.

oge doonan pooqe keeththati matan matan doosona makina ogera bishe diza haregareynne daro asay beettosona

keeththa giddon xaraphe yuushon uttidi de7isa daro asay uttidi telefishine be ishe doossona he xaraphezanka warqatay mobayley e

Keeththa giddon wodoron kaqettididiza laxanati gaabey dunguzay dunguza shaashey daroy beettees.

Dalga ogera paran utti diiza issi ceeqadera sa'ara qasse hemettishe diza keehippe daro asati de'oosona.

Denba baana bessan ichidi deiza keehippe daro hailashoti beettosonna eta giddonka issoti

Booththa shufabenne karetha sure may'di shuchcha bolla uttidi diza issi yelaga addey beettees iza guyera daro woray de'ees.

gita aafo bollara duge goggishe diza haaththay deees he haaththa eqqi xeelliza daro asati doosona issoyka shuchcha bolla eqqidi de7ees

Guutha guutha maatay diccishe deiza keehippe dalga denban nam7u mithan bandera essidi heedzdzay shiiqi uttida asay doossoa.

Wora giddon daro gitta gitta miththatti de'osoona. He miththata garsen eqqida nam'u yelaga adde naytti de'osoona.

Issi medho booththa shurabe mayidi zokko zaari eqqida nam7u adde asatinne issi maca na7iya issife doossona.

Gita zuma bollan keeththeti aadhi aadhidi diza mithati beetoosona. He zuman qasse eqqidi diza zo7o koote mayida yelaga adde na7ay de7ees.

daro matan matan diccidi de7iza mithay beettees he mitha giddon eqqida dunguza pooxe may7ada borsa ba7ada eqqida issi macasi ada

makina oge bolla eqqidi de'iza issi bo7a adey de'ees iza guyera dukey shetiza asatinne oge xanxan gita gita mithati doosona

gita mitha garsan mithan medhettida oyde bolla uttidi deiza issi yelaga macanara issi yelaga addenara doosona

woshan direttida keeththakaren dunguza huphen qacada dunguza pooxa mayada gaabe dancida issi yelaga macanaya deyowos

denba bessan issife uttidi deiza booththa shurabe mayda nam7u macara nam7u addera issi macara doosonna eta matan issi issi mith ekkidayde

Miththa garsan uttidi xaraphe bolla dawtare woththi xaafishe diza nam'u addetinne eqqidi eeta sinththan xaafisiza issi addey de'osona.

Porqoron direttida keeththafe geeshshara laxana maydi salpen eqqida maca asatinne issi karetha may may'da addey beettosona.

Qorqoro keeththa sinthan oyde bolla uttidi xarape bolla warqata woththi xaafishe diza heedzdzu macara issi addera eta sinthan eqqida macatara doosona.

tamare keeththan issi medho yuunuporme may7idi dawutare kushen oykkidi salpetidi de7iza tamare nayti de7oosona eta guyera

Geeththa giddon komputere xaafishe diza nam'u addetinne eeta matan uttidi xeelliza qeeri nayti deyoosona.

Gade gidon kehippe adusa adhi adhi dicida mitati dosona he mitata garisan utidi xafishe dizanne eqidi diza dora asay dosona.

Xaraphe bola mashinenne kompiteren xafashe diza issi mac'asera warqaten xafiza issi adera dosona eta yushon daro asay eqidi dosona.

qorqoro keeththa karen matan matan diccida gita mithata garsan eqqidi beyiza keehippe daro addenne macasati doosonna

qaalamentiyettida gita qorqoro keeththay deees keeththa karen diza gita gita mitha garsan shiiqidi eqqidinne uttidi diza asay bettosona

gita denba bessan gaabe may7di de7izanne huphen dungu za qoobe woththida daro adde ceega aawati salpen salafetti doosona

Kuwasse kassa dembban eqqidi deiza issi medhdho mayida kasanchchati doossona eeta guyera eqqi xelliza----

Kuwasse kassa demibbani ka'ishe deyiza namu'u cugga kasanichati betossona, enittaka eqidi xeliya issi yalaga na'i

Ku'ase denibane issippe gididi eqqidi dizayssa besishin ha asatikka kawo oosanchchata gidishin izetappe gede guye baggara kaameynne meedosati dembbazan beetishe dizayssi qonccekko.

Keeththa giddon shuraabe koxidi surera xalla kallo eqqida daro adde naytinne eeta guyera maydi diza addeti doossona

Kowaase kaassa denban kaa'ishe deiza nam'u cuga kaasanchati woxxishe beettosona denbapfe geeshshan gita gita mithati deyoosona.

Kuwase kaiza kasa demibbani deiza daro kasanichcha nayiti kaishe dossona he yushora qase simminittoni othetida asayi utiza besa

Kehippe daligga ogenni kumiddi issi medhdho cililo nne galali''o shurabbe mayiddi eqqi diza kehippe daro asati betosona.

kowaase kaassa denban kaaldishe deyiza nam7u cuga kaasanchati doosona denbappe geeshshara qasse eqqidi eeta xeelliza asati doosona.

issi medho booththa shurabe may7idi issife shiiqidi eqqidi dizanne uttidi diza daro adde asati deyoosona

keefippe gita xuray diza denban eqqidi kushe kuwaase baqqidi kaa7ishe diza daro qeeri nayti doosona

kuwaase denbara kuwaase kaasanchati kushe baqishe woxxizayti daroy de7oosona denbafe karera qasse nam7u gitapooqe keeththati beettosona

Ketha garisan bolokote medhiza mashineyinee medhitida daroy matan matan utidi sa'an betes

Keeththaa giddon eqqidi diza issi makinay charjjiza maabraathen ooththizayssinne issi maakinay eqqidi dees.

Xaradhe bolla uttida issi komputere beettees komputereza giddon gita abban shuchchati aadhdhe aadhi deizayssati beettosona

Heeththa giddon biratan metetida may'oy kaqetiza miishay deees iza bolla booththa shamizey pooxay dees.

keeththa giddon madireke bolla eqqidi deiza issi faranjadey deees iza miyera telebishiney beettees qasse izappe garsan eqqidi poto dentee

keeththa miyen aadhdhi aadhdhidi de7iza mithati doosona mithata sinthera makina ogen eqqidi diza qeeri makinay de7ees

tophiya bayndiray tietida porphilley salo bollara paalidi yiidi gita denban uttana gishe deees

Makina ogera duge bishe diza hare gaarey deees he haregaareza laaggiza issi yelaga naay beettees.

Oge dunan de'iza Gita biratan kexetida keetha garsan eqid maburaten makina charjisishe diza asay issippe eqid dosona .

Keeththa karera asi hamettishe de7iza ogen mithafe medheti daggare laaggidi bishe diza issi qeeri naaydee

Qorqoron direttida dalga denba mannara keeththen keehippe daro makinate matan matan eqqida eta sinthenka asay daroy eqqidosona.

xeellanas keehippe lo7iza matan matan keexettida adussa pooqe keeththay de7ees pooqe keeththa sinthara hudenne duge biza makinati beettos

Salo bolla aadhdhe aadhdhe deiza daro shaaray beettees qasse boro keexettishe deiza pooqe keeththa zo'o qalamen birdettida

Botha qalamene tietida kethagidon loiza zo'o oyide de'es issotan zo'o xariphey loiza loiza misheti de'osona

gita dalga booththa sharan keexettida keeththa sinthan eqqidi de'iza nam'u ceeyga addetara daro qeeri naytara doossonna

keththa gidon lastiqe xarapheza bola dawutare wotada tamarishenne xafishe diza daro nayti doosona etappeka.

Booththa sharan gaabbettida gaaba garsan uttidi deizanne eqqidi deiza keehippe daro macanne adde asati deyoosona

Ita mitha garsan qalame tiyettishe diza keeththa qalame tiishe diza daro asati de7oosona eta matanka biittay shiiqidi dees

siminton oothtettida keehippe gita wulay de'ees. he wula sinthera gelishenne ke'ishe diza daro asay doossona.

Keehippe dalga makina oge bollan eqqida issi makinaynne makina miyera eqqidi diza daro macanne adde asati beettosona.

Keeththa giddon issi medho mirdqa mayo mayddi huphphen kareeththa qobe aaththidi eqquda tamareta gidon issiniya kushshen worqa oyqqada dawuse.

Denniba bessani buro kexetishshe de'iza wuronnotta qoriqoro keththayi de'ees.hee keththa matanni issi Gita miththayi de'ees.

Ogera efishe diza besan eqid diza hezdzdu macara nam'u adera dosona, eta guyera Gita Gita mithati dosona .

keeththa giddon zo7o oyde bolla utidi deiza daro adde asati doosona eta sinthenka eqqidi eta tamarsishe diza issi addey beettees

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon xaraphe bolla daro komputereti beettosona he komputereta qasse boshechishe diza ceega adde asati daroy doosona

palamen tiyettida simnton keexettida korphoro keeththay de7ees he keeththa karen qasse guutha guutha boro diccishe diza maatay beette

gita gita mitha garsan qorqoro keeththay deees keeththa giddo gelishe diza tamare nayti doosona etappe haahora issi astamarey gede bashe dawus

makinay biza oge matan diza mithata garsan eqqidi borsa bayidinne kushen goochchidi eqqida daro adde nayti doosona

keeththa giddon xaraphe bolla keehippe daro dooreti di diza maxaafati doosona eta sinthenka maxaafay idimmi eqqida issi addeynne

keeththafe geeshshan karen oyde shiishshidi uttidi deizanne eta sinthara xaraphey de7ees issi addey qasse booththa koote may7di eta sinthen eqqidi

Tamare keeththan kifile giddon shancan dawutare woththidanne xaraphe bolla kessi uttidi xaafishe diza daro tamare nayti issife doosona.

Keehippe gita zuma garsan diza denban keexettidi diza qalamen tiyettida qorqoro keeththay deees keeththa matan maatay.

Zumma bolla diza gita woran dicciza mithatinne maatati beettosona izappe garsara booththa makina bolla keehi uttida asati ua

Makina oge oothishe diza nam7u goshsha makinati doosona he ogeza xanxan daro daro gita mithati doosona.

ita katama giddon dalga ogera hudenne duge bishe diza daro makinati doosona he makina oge xanxan qasse lo7iza oge mabrateti doosona

makina ogera pudenne dukebisa makinati doossona xanxara qasse simnton oge ooththishe deyssa adde asay beettosona.

Qorqoro keeththa matara efiza ogeza goydi bishe diza goshsha makinay nam'i deyoosona etappeka issoy goyshe dees.

Guutha guutha zumati dizayssa bolla daro gita woray deees he zumata garsera baasay baasettida ogera bishe diza issi motorey dees

woyshan direttida keeththa giddon qorqoro keeththay daroy deees iza sintheraka qasse makina ugey bettees izara

makina ogera bishe haaththe qolishe diza makinay deees iza bollanka eqqidi diza asati doosona oge xanxan gita gitamith

Oosetti wuronta boro oosetishe diza ogera bishe diza issi gita makinay de7ees he makina miyera eqqida heedzdzu.

gita denbanne guutha guutha zumati diza bessan dalga woray beettees he wora giddora oge goyshe deiza issi goshsha makinay dees

denba bessa goydi efishe diza issi goshsha makinay de7ees qasse goyetonta bessan maatay diccidi beettees

Demab besaan guta guta matayi dicishe dees je demban qassi .asasi usha hathay eqqidi kushe mecetiza asayi macane adde asayi dosona

Keexettida keeththa karen qasse keexettishe wuronta boro keexeto bolla diza keeththay deees hessa yuuyidi xeellishe diza ichashu cee gadetida.

Gita siminton medhetida haaththey eliza bessay deees iza matara qasse keexetti giigida porqoro keeththatinne boro keexettishe dizayssati doosona.

Boro keexxettishe de'iza keeththa karen eqqidi de'iza asay de'oosona etappeka issi aaya haaththe yarkanera duuqashe dawus.